Waa hool waxaa ii muuqda nin wato suud cadays shaati cadaan boor lka danbeeyo

Waa meel waddo laami ah waxa sii socda gaari weyn waxaa maraayo gabar waxaa ku ogyahay darbi jaalo oo weyn albaab madow

waa maqaayad weyn oo qurux badan u jeedinta qurux badanaa cagaaran siyaalo een maxaa saaran ninkeeda

Waa miis waxaa saaran geed cagaar ah oo caleemo dhaadheer leh miiska dushiisa ayuu saaran yahay

Waa miis miis ka waxaa saaran saxan midab kiisu yahay cadaan waxaa saran ansalaato

Waa armaajo midabkeedu yahay caddaan waxa ay taala meel banaan oo cid ah waxa ay leedahay saddex qaata

Waxaa ii muuqdo shabaaqyo oo ay ku jiraan lindsaynaan oo midabkeedii ay jaallo iyo basal caddaan

Waa niman badan oo meel fadhiyo waxaa ag yaalo miis

Waa meel macad ah ama bareefad ah oo lugu barto caafimaad, wiil ayaa taagan waxuu wataa galoofis iyo shaati cadaan ah waxaa agyaalo ay dhiin.

Waa nin wada gaar gacan waxaa saaran malaay laba ah waxaa ka dambeeyo wiil yar oo soo socda

Sed oo dhegdhego io katiid ah oo kujiro mel cadan kalarkoden waa dahbi

Waa boonbalooyin waxaa kujiro katiimooyin iyo jijimo, boonbalooyinku waa cadaan, katiinka waa dahabi.

Weel godon oo ku jiro canbo midabkiisa waa jaale ama cagaar

Niman fadhi masajid waana niman fara badan oo yar io weeyan iskukujiro wllka usohoreyo waxow wata qamis cadan io koofi cadan ah

Waa qol daaqadiisu xiran tahay oo madow ah, qolka waxaa kujiro miis dhalo iyo kuraastiisa oo lix xabo ah, miiska waa cadaan, kuraasmanku waa cadeys iyo qaxwi.

Wa labo nin gabdhood ku jiro carwo waxay labada nin wataan khamiis cadaan

Waa nin oo joogo meesha kitaabada lugu xurmeeyo ama masaajid kalarkiisu waa cadeys iyo cadaan iyo qaxwi. Ninku waxuu wataa fanaanad iyo surwaal cadeys ah.

Waas-barmaarke waxaa ii muuqda nin adeeganaya iyo gabar xijaab madow wadata ninka fanaanad cagaar ayuu qabaa

Waa iskuul ama bareefad waxaa fadhiyo naago. Naagta ugu soohoreyso waxay wadataa xijaab buluug xegeen, indho shareer madow iyo ookiyaalo madow ah, qalin jaale ah waxaa agyaalo buug cadaan ah.

Waa waddo yar waxaa ii muuqda niman sii shaqaan iyo wiil yar geesaha waxaa uga yaalo guryo

Waa garoon oo dad fara badan taagan oo dhalinyaro ah oo isugu jiro lab yoo dhidhi iboodna maxay gacanta ku hayaan calanka soomaaliya

Waa shaar iyo cimaamad oo kalaro badan leh sida buluug, gaduud, beer iyo gariije.

Waa labo qaanad waxaa ku kala jiro rooseyto iyo bingiga cidiyaha lamarsado, kalaradoodu kale duwan buluug, cadaan, fiyool iyo madow.

Waarday gabdho ah oo wataan xijaabo jaalo xijaabo buluug derbiga ka dambeeya waa albaab

Boon balo ugu jiro katiinad iyo dhagdhag boon balah midabkiisu waa madi katiinad dhagdhgah iyo jijinta midabkoida waavdahbidahbi

Waa arday dugsi dhexe oo wadato dhar isku wada nuuc ah waa jaale, wiilka ugu soo horeeyo waxuu wataa iydhi kar oo xigiisa waa cagaar boorkiisana waa cadaan dharkiisana waa jaale.

Waa qol jiif ah waxaa yaalo jiif seddex shay ah, tawleedka waa cadeys, sariirta waxaa saaran go madow ah oo wayn, oo labo nafar ah iyo hal barkin oo cadaan ah.

Waa gabar fadhiso oo harqaan fadhiso oo dhar tuleyso midabkiisu waa cadaan iyo cadeys, buluug, gabadhu waxay wadataa xijaab bingi ah iyo basali waana cadahay.

Waa boonbalooyin waxaa kujiro saakooyin qaarna waa saako garan ah midabkeedu waa gaduud, buluug maari ah, garee, cagaar iyo buluug, garbaheeda waa madow, boonbaluhu waa cadaan.

Waa wiil fadhiyo gari waxaa kubeeran qudaar sida basbaas, ansalaato, banbanooni iyo baamiyaha iyo mooska, dhulka waa carro gaduud, wiilku waxuu wataa surwaal jeemis ah oo madow ah iyo fanaanad jaale gacanta waxuu kuhayaa muubeel wayn.

Waa meel holland ama mashraxa waa joogaan dad farabadan oo nimana iyo hal naag

Dhaliyaro aad u farbadan iyo naag o labo naagta wax wadtaa saako cadaan ah kabo madmadow ah shuut iyo turaaxad buluug ah

Kabo guud ah waxay dul saaran yihiin kartoon gacanta lagu hayaa ayeygii kartoonkaba kartaanka midabkii se waa caddaan

Waa guri oo dhagax ah jiingaad buluug ayaa saaran albaab madow ayuu leeyahay darbiyada waa jaalo

Waa arday dugsi dhexe ah fadhiso fasalkooda ardayda dharkooda kalarkiisa waa isku wada eg wiilka ugu soo horeeyo wuxuu wataa buug iyo qalin waraaqa Imtixaanka waxaa agyaalo moobeel dharkoodana waa wada jaalle.

Meeshan waxaa yaalo saxan bariis ah oo ay ka buuxaan hilib

Waa kareem ama shaambo caagay kujiraan waa cadaan iyo oranji.

Waa hool miisas yaa laan misas ka waa ku fidsan Maro cadaan ah iyo maro buluug ah

Halkaan waxaa ka muuqdo sariir midabkeedu yahay guduud jooriga saaran uu yahay cadays iyo madaw waxaan saaran barkin dhulkana waa cadaan

Niman iyo naago laabta ugu soo horeyso waxay qabtaa xijaab caddaan ah iyo tarxad guduud ah

Waa geedka mishiinka lugu dubo baradhada iyo doorada midabkiisu waa qalin iyo buluug, madow, waa kan lugu dubo baradhada iyo jibsiga.

Niman badan fadhiya meel nimanka wa waxay wataan dhar kala nuuc ah ookiyaalo ninka uhu soo horeeyo wuxuu wataa suud baluug ah iyo shaati cadaan ah.

Waa banaan waxaa iskugu imaadeen naga waxa ay wataan calanka banaadir meel banaan ay tuuran yihiin

Waa carwo lugu iibiyo saakooyinka waa saakooyin kala nuuc ah midabkoodu waa madow, gaduud iyo basali biyo biyo ah, buluug iyo cadaan waxaa u badan madow.

Meeshaan waa suburmarkat lugu iibiyo waxyaalaha sida cabitaanada, miyuneyska, kajabka iskifaalooyin midabkoodu waa cadaan.

Waa niman iyo naago isku jiro oo wadada maraayo nimanka ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa shaati cadaan ah waxuu gacanta kuwadaa nin.

Meeshan ha iga muuqdo geed ubax oo ku jira sakaal geedku wax uu yahay cagaar oo caleema dhaadheer leh darbiga wada cadaan

Waa bada xeeb teeda waxaa ku yaalo guryo wasaq ayaa taalo

Waa kalaasyo lagu baranaayo cashira waxaa u soo horeeyo waxaa fadhiyo naago aad u badan waxaa ugu soo horeeyo hal naag oo watada garbosaar baac wayne iyo jawane cagaar.

Geed baldi ah kujiro dhagax miin baldiga waa cadan dhagaxminta waa cadan waxa kujiro fiyor waan qalin

Waa carwo lugu gado birta lugu dubo doolshooyinka mase macmacaanka, feerada dharka, wax ayi nuuc ah ayaa lugu gadaa.

Waa naago iyo niman waxa ey aruurinayaan qashin waxa ay wataan dhar gaduud iyo cadaan ah

Saxan ku juro canbuulo saxan ka midab kiiso waa cadaan

Waa boor waxaa kusawiran naag oo saarsan cunug madaxa waxaa ugu duuban sali cunuga waxaa kuwadata maro cadaan, waxaa agyaalo geedo cagaaran.

Waa meel wax lagu baranaayo waxaa ii muuqda wiilal wataan shaatiyo caddaan iyo kuwa taagan sabuurada cadaan ayey wax ku baranayaan

Waa meel maqaayad oo barxad oo banaan oo rog cagaaran maxaa yeelay kuraas iyo miisas waana maqaayad

Waa boonbalo waxaa kujiro fanaanad iyo surwaal, boonbalo midabkiisu waa cadaan, fanaanad waa buluug iyo garee, cadeys iyo surwaal cagaar ah.

Waa hool waxaa yaalo kuraasman iyo miisas. Kuraasmanku waa dahabi miiska waxaa saaran maro cadaan ah waxaa saaran ubax yar oo gaduud ah iyo cagaar, madow, basali iyo cadaan.

Waa meel fadhiyo nimana waxaa ogu so horeeyo hal nin waxuu wataa suud shaati garamati waxaa ag yaalo lacag sud madow garamtiga wa baluug

Waa meel miis ah midabkeedu uu yahay jaale iyo gaduud, gadaashiisa waa carro madow ah.

Waa bakeeri dhala ah oo ku jiro liin dhanaan seeko ah cabitaan

Waa sameecad wayn oo kartoon kujirto iyo ayadoo banaanka taalo midabkeedu waa madow , cadaan, fiyool iyo cagaar iyo gaduud, kartoonka waa cadaan.

Waa degsi madow waxaa ku jira basaal barando kaarooto bal banooni s ayay saaran yihiin

Waaas barmarket waxaa ii muuqda jalaato ku jirto villinjeer oo midafkeedu yahay jaallo

Waa kushiin midabkiis yahay madow oo wax lagu karsado waxaa saaran ibriiq iyo dugsi armaajo ayuu leeyahay

Waa meel isbarmaarke waxaa ii muuqda caadado midabkoodu yahay caddaan madow oo ku jirto shukuraato

Waa nin farsamo yaqaan ah oo makiinad sameynaayo waxuu wataa dhar buluug ah iyo jaale.

Waa prefer wax lagu barto waxaa fadhida gabar wadato saako madow ah waxbey qoraysaa gacanta wax ku haysaa waraaqad buug

Waa banbalo midabkiisa yahay madow waxaa ku jiro katiin dahabi ah iyo labo dhagood oo dahabi ah

Waa miis waxaa saaran saxan biyaha caafiga oo kujira cuntada midabkoodu yahay guduud

Waa saako baati ah oo midabkeedu uu yahay cagaar, gaduud, buluug, cadaan iyo gariije. Saakada sidoo kale gareeji, cagaar iyo jaale.

Waa jalaato askariinah oo midabkeedu yahay saaran tahay miis cadaan ku jirta saxan

Waa laaftaab ama computer midabkiis yahay madow cadaan waxa uu saaran yahay meel caddaan

Waa farsamayaqaan oo baroon ah midabkiisu timaha ay u daysan yihiin shaati wato miiska waxaa saaran buug yar.

Waa suparmaarket waxaa ii muuqda caagado ay ku jiraan caana booro oo cadaan ah

Waa saxan waxaa kujiro baasto gaduud ah, hilib, banbanooni iyo basal. Barbanooniga mid waa gaduud midna waa cagaar iyo basal cadaan.

Meeshani wax ka muuqdo naag cilaanka saarto wax gabar u saareysaa cilaan

Miis cadaan oo saaran dhegadhego midabkoodu yahay dahabi oo labaxba ah

Waa iskool fadhiso arday wax ay qabaan dhar buluug ah waxay gacmah ku wataan qalimaan

Waa armaajo wayn oo lix albaab leh, labo kamida waa muraayad afarta kale caadi Armaajada waa gariije.

Waa saxan qalin ah waxaa saran malaay laga duudiyay

Meeshan waa qol waxaa yaallaan ah kuraas iyo miisas cadays ah albaabka waa qaxwi

Waa niman aad u faro badan iyo hal naag. Naagta waxay wadataa xijaab madow iyo ookiyaalo, ninka taagan waxuu wataa shaati cadaan ah waana hadlooya waxay gacanta ku wataan qalimaan iyo buugaag.

Waa ardo dugsi dhexe ah gabdho waxay wataa dhar isku mid ah midabkoodu waa jaalo

Waa hool waxaa fadhiyo niman aad u faro badan waxay kufadhiyaan kuraasman cadaan ah nimanku waxay wataan dhar kale nuuc ah, qaarna waa isku nuuc, ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa shaati cadaan iyo surwaal jeemis oo buluug ah.

Waa baabuur wayn oo carro gadis ah waxuu leeyahay siddeed lugood ilaa lix lugood midabkiisu waa cadaan iyo madow, lugihiisa waa madow.

Waa guryo isisaaran oo isku mid ah midabkoodu waa cadeys albaabadiisu waa gaduud iyo beer, laamiga waxaa maraayo nin wato shaati cadaan ah iyo surwaal buluug.

Waxaa ii muuqda kuraasman caddaan iyo guduud miisaas cadaan iyo guduud

Sikiin ku dhex beeran dugsigii hore midabkeeduna waa dahabi dahabi

Waa xafad ku yalo gedo cagaran aad ufara badan wana wado marayo niman dhulkiisa waa baxaad qashiman iyo dhaxmiin ka buuxo

Pompolo ugu jiro katiinaad iyo dhago bambalaa midiggiisu waa madow ka tiinadda iyo dhagaha iyo faraantiga midabkooda waa daabi

Waa fadhi giisa isku midab ah fadhiga midabkiisu waa caddees oo gudiga ku jiro gan sidoo kaleeto waa cadet

Laami maraayo laba nin mooto bajaaj hotelkeedu waa guduud ninka saaran muxuu wataa shaati caddaalad james gudaha

Waa niman korontiista ah farsama yaqaan oo wata dhar loogu talagalay shaqada oo midabkiisu yahay cagaar

Geedkaan waa geedka oo loogu talagalay baabuurta oo jaajar baaburka oo jaajar af sakiin jaajar af balaar iyo jaajar ayfoon midabkiisa waa madow.

Niman ad u fara badan iyo hal nag nimanka waxa ku jira madax wene xassan sheeq iyo musharax yashisa wuxu wata shal cadan ah oo dadka dhan wada wato iyo sud oo bulug ah

Waxaa ii muuqda mukayf midabkiisu yahay cadaan soo saaran miis waxaa ag yaalla rumuut

Waa laami waxaa maraayo bajaaj, gaari dameer iyo baabuur oo carro gadis ah oo carro saaran tahay midabkiisu waa gaduud iyo madow, mootaduna waa gaduud iyo madow iyo gaari dameer oo saaran nin dhar madow wato.

Waa niman aad u faro badan meel fadhiyo waxaa ugu soo horeeyo nin waxuu wataa shaati cadaan ah iyo surwaal madow ah midabkiisu waa baroon.

Waa geedka lugu aalamiiteeyo oo moolomoolada ah, lajiido, midabkiisu waa gaduud ama bingi waxaa ku aalamiiteyneyso naag cadaan ah oo wadato garan madow iyo surwaalo madow.

Waa boombalo midabkiisa yahay madow waxaa ku jiro katinad midabkeediay dahabi

Mooyo ku jiro basbaas la cadeeyay mooyah wuxu ka sameysanyahy geed basbaas kuna waa cagaar

Waa gartaan waxaa saaran bur dafkiisu yahay gadood waxaa ka hooseeya miiskaallo

Waa rooseytooyin kala nuuc ah saaran meel gaduudan, midabkoodu waa bingi, beer, buluug iyo fiyool, qaxwi iyo kafay, dabooladuna waa shan xabo waaye seddex waa qalin, labo waa madow.

Waa isbitaal yaallo sariirmanka bukaannada ku seexdaan sariiraha waa caddaan iyo buluug

Waa naago dheelayaan banooni waxaana jooga niman boolis ah oo soomaali ah

Nin farsamayaqaan ah oo wax al xamayo wato oo ku yaalla madow fanaanad madow ah iyo surwaal madow ah wuxuuna joogaa geerishkiisa

Wada mareyso baa buuro waa weyn oo cara gadis ka ah waxey socdaan meel wado ah midab kooda waa cadaan iyo madow

Meeshan waa meel lagu gu tala galay in banooni lagu ciyaaro OO saaran yahay roog Cagaar ah

Waa laba nin oo beer fareyso midna uu wato shaati cadaan midna watashati cagaar ayey hayaan

Waa naag dubeyso bajiye, sanbuus iyo bur, dabka waxaa usaaran birtaawo kujirto saliid dharka ay xiran tahay waa xijaab madow.

Waa buraashado oo lagu qaatay biyaha midabbiyadooda way kala duwan yihiin waa shan xabbo mid waa madow mid waa guduud ee cagaar iyo jaalo

Waa banbalo waxaa ku jiro surwaal toota tuuta ah oo ciidan camal ah midafkiisa waa caddaan dhul cadaan ayuu yaalaa

Waa meel hool ah waxaa fadhiyo niman iyo naago kuraasman gaduudan ayay kufadhiyaan, nimanka waxaa qoorta ugu jiro aydikaarar, ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa aydikaar gaduudan, shaal madow ah iyo shaati buluug ah.

Waa qol xafiis ah waxaa yaalo armaajooyin, waxaa saaran dhalo oo kumiitar ahaan loo isticmaalaayo iyo kursi wayn oo madow ah.

Waa afar nin ilaa hal nin taagan waxaa ugu soo horeeyo hal nin waxuu wataa shaati riigriigmo cadaan ah iyo suud buluug maari ah, waxaa agyaalo laabtoob.

Waa wiish taagan meel banaan ah oo duur ah, midabkiisu waa jaale, lugihiisa waa madow, meesha waa meel bacaad ah.

Waa dhalin yaro banooni dheleyso waxey wataan maaliyado gaduud, cadaan ah

Waa niman aad u faro badan oo meel fadhiyo waxaa ugu soo horeeyo nin taagan waxuu wataa koofi, ookiyaalo, shaati gaduud, shaal gaduud iyo cadaan ah iyo usha xoolaha lugu daajinaayay.

Waa arday dugsi sare oo wataan buugaag iyo qalimaan, wiilasha waxay wataan shaatiyo iyo surwaalo cadeys ah, gabadha waxay wataan xijaabo cadeys iyo indho shareer madow.

Meeshani waa hool ama hoteel faaruq ah aad ayuu u qurux badan yahay

Waa baabuur shiidayay laamiga baabuurka afkiisa hore waa cadaan lugihiisa waa buluug waxuu taagan yahay laamiga.

Meel suuf oo cady oo saar macuun maacunta waa kala nooc saxmaan waan cadaan iyo bakeeyo iyo galaas yihiisa waan wada cadaan

Wiilal oo badan oo meel fadhiyo masaajid ku jiro midka ogu so horeeyo wuxuu wata cimaamad guduud iyo khamiis qahwi ah

Waa boom balo cadaan waxaa ku jira sual james oo buluug ah oo meel cadaan yaalo

Waa mel oo xeb ah oo bad ah dhaliyaro farabadan fadhiyan Qar tagtagan en waxa ugu soo horeyo sadax nin waxay watan mid Fananad oo cad iyo surwal madow Midne wuxu wata buumo oo gudud dan iyo shati oo jakitin calankah

Waa niman seddex ah nin wax gadanaayo iyo labo nin oo wax gadayso waa meel lugu cabo cabitaanada gaduudan waxaa meesha yaalo galaasman, ninka taagan waxuu wataa shaati cadaan ah iyo surwaal madow ah.

Waa niman tukaneyso salaad oo dhex taagan masaajidka, ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa qamiis gaduudan.

Waa wiil taagan oo gacanta ku hayo buugii qalin wiilka wuxuu wataa fanaanad jaala ah midabkiis waa baron timihiisuna waa jeega

Waa geedkii lagashanaayey timah mid waa madow, midna waa gariije, bingi, buluug, waxay kujiraan kartooman.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

Waa labo bakeeri oo dhalo ah oo cadaan ah, saxan iyo baaquli kujirto daango iyo timir. Weelka lugu talagalay sokorta, uunsi iyo jalmad cadaan.

Waa miis waxaa saaran saxan oo cadaan ah waxaa kujiro sanbuus iyo timir yar iyo bur.

Meeshaan waad laami waxa maraayo wajaajo guduudan waana suuqa ii muuqatay indhooyin

Waa boor oo kusawiran nin midabkiisu waa baroon waxuu leeyahay shaaribo iyo gar, timihiisu waa cadaan dharka uu wato waa garee.

Labo wlll oo dhax tagan masajid mid waxow wata qamis balug maar ah midkale waxow wata qamis baluug calan ah

Waa dhagaxman kujirto carro madow ama gaduud oo kubeeran geedo fiyoore oo cagaaran oo qurux badan.

Meeshani wax ka muqo niman iyo naago

Waa arday dugsi sare ah gabdhaha oo kujiro fasalkooda waxay gacanta kuhayaan buug iyo qalin dharkoodu waa isku mid xijaabo cadeys ah iyo indho shareer madow.

Waa niman dhisayaal ah oo meel socdo Niman badan waaye nin wuxuu hayaa qadiil iyo geedi Dhulka lagu qodayay wuxuu wataa fanaanad guduud iyo surwaal cadees

Guri ka sameysan dhagaxyo iyo caro lina carrada oo cara guduud waxaana ku wareegsan waaxyo

Meeshan wax joog niman shan ilaa iyo afar ah wax wataan dhar

Meeshaan waxaa yaalo baaskiil midabkiisu waa madow waxuu leeyahay labo lugood mid waaweyn midna waa yar tahay kursigiisu waa madow waana baaskiil cusub.

Waa qol waxaa yaalo shamac iyo jiif oo buluug ah waxyaabihiisa kale waa cadaan, sariirtu waa jiraashan tahay waxaa saaran go karis ah oo cadaan iyo madow ah.

Waa boonbalo waxaa kujiro saakooyin, boonbaluhu waa cadaan, saakooyinku waa seddex xabo oo kala nuuc ah mid waa beer cagaar biyo biyo ah iyo madow.

Bobilo oo kujiro katiinad io dhego bobalad midabkeda waa madow katinad waa qaxwi xigen

Waa carruur lagu iibiyo qasaaladdooyinka iyo boorsooyinka waxaa ugu soo horreysa boorso madow iyo gaduud ya caddaan

Waa niin digtor ah meel fadhiyo geedka indhaha oo lagu baaro oo indhaha ku haayo wuxuu wataa okiyaalotimihiisu waa deysan yihiin waa badan yihiin woxoo wataa shati oo cadan ah

Waa xafad wada jiingad ah kiyalo geedo cagaran dhenac ka ah qashin io jid io dhagaxmin gedkan waa cagar

Waa bareefad oo lagu barto caafimad wax dhex taagn hal nin gabdhaha waafadhiyaan waxbay qoranyaan cashir wax wataan dhar cadaan ah wiilak wuxu wataa jaakad gariiji ah iyo sarwalkeeda

Waa gabdho wax baranayaan miisaas ayey ku fadhiyaan waxaa ii muuqato gabadh wadato xijaab oranji ah oo cashar qorayso

Meeshaan waxaa yaalo boonbalo kalarkiisu waa cadaan waxaa kujiro katiinad wayn oo dahabi ah.

Waa meel laami ah waxaa ii muuqday dardii boor buluu ku dhagan yahay iyo xeeb biyo bad yaal ku jiraan

Waa guri dhismo ka socoto oo qabyo ah waxuu kutaagan yahay birar iyo alwaaxyo lugu dhajiyey, guriga waxuu kudhisan yahay bulukeeti iyo dhagax iyo carro.

Waa boonbalooyin waxaa kujiro qamiisyo iyo suudad waa wayn, qamiisyada mid waa cadeys midna waa bingi biyo biyo ah, midna waa suud madow ah iyo shaati cadaan ah.

Waa gabar kufadhiso kursi oo intixaan laga qaadayo waxaa agyaalo makaroofan wayn oo afkiisa hore yar yahay oo madow, kursiga ay kufadhiso waa buluug oo caag ah waxay wadataa xijaab iyo masar oo qaxwi ah.

Meeshan waa miis ay saaran yihiin khudaar fara badan sida ukun kaa dooro malaay iyo qaando

Waa badda oo buluug ah waxaa ku yaalo aarar jajaban iyo geedo cagaaran

Waa guri oo seddex albaab leh seddexda albaabna wada furan kalarkoodu waa madow ah, mutuleelka waa cadeys, darbiguna Waa cadaan.

Waa masaajid waxaa fadhiya niman waaweyn iyo ilmo yar yar wey is a fadhiyaan waxa ay ku fadhiyaan roog jaalle ah

Waa gabar baraneyso caafimaad waxay wadataa xijaab buluug ah iyo xijaab yar oo cadaan ah, gabadha kale oo gacanta duubeyso waxay wadataa xijaab bingi ama basali ah iyo cabaayad.

Waa weerar waxaa ku jiro midabkeedu yahay jaallo cagaar oo fara badan

Meeshaan waxaa saaran shaati laalaaban kuguusmankiisu waa cadaan, midabkiisu waa madow.

Meeshaan waa masaajid midabkiisa waa cadaan oo gaduud ku yara jiro waxaa ku wareegsan darbi shabaq leh masaajidka wuxuu leeyahay hal daaqad

Halkaan waa waddo waxaa fadhiya biyo roob amaraayo mooto mooto midkeeda gaduud

Waa arday oo sedax ah safkujiran watan dhar isku wada nuuc waan jale io cades

Waa niman ku fadhiyo kuraasmiin iyo hal gabar oo ugu soo horeeso oranji jaalle cad midabkeeda cad yahay dhar midabkiisu yahay waxay watadaa taraaxad madow ah iyo cabaayad madow waxay watadaa ookiyaalo.

Waa dhar ama shukumaan oo laalaaban midabkiisu waa buluug maari, cagaar iyo cadeys.

Waa meel hool waxaa jooga niman ka oo ku fadhiyaan kuraas miisaas ayaa horyaalo

Waa miis waxaa saaran tiish, jibsi iyo jikin oo gaduudan, jibsiga waa jaale waxaa kor kasaaran kabsarcaleen, dhinac waxaa yaalo miyuneys oo cadeys ah.

Meeshan waa meel laami ah waxaa marayo naag wadato guduuda ah

Waa baabuur wax lugu iibiyo ama waa baabuurka tukaamada midabkiisu waa qaxwi.

Meeshani wa laami waxtaagan naago wato dhar

Garoon lagu dhelaayo banooni

Waa muubeel shan kaamiroole ah, waxaa lugu isticmaalaa qalin, midabkiisu waa madow waa kiisida laabtoobka camal ah oo lakala furo.

Waa katiin aad u faro badan oo isku nuuc ah iyo boonbalo katiinad kujirto katiinada midabkeedu waa dahabi.

Waa weel oronki ah waxaa ku jiraan jaale iyo cagaar midabkeedu yahay

Waa rooseetooyin oo kale nuuc ah sida bingi, beer, gaduud, fiyoole, gariije, gaduud, dabooladuna waa madow.

Dhagax saran karemka midabkisu waa uyahay cadan een kalarkisuna waa en cagrxigen dawolkisuna waa cadan

Nin fadhiyo kursi ninka wuxuu gacanta ku hayaa qalin iyo buuk waxaa magaalo mobell wuxuu ku fadhiyaa kursi midab kiisu yahay madoow asna wuxuu wataa okiyaalo madoow iyo shaati cadaan ah

Waa saxan waxaa saaran koob waxaa ku jira kafee midabkiisu yahay gaalo

Shaati ku jiro kartoon midab kiisuna waa qaxwo ama cadys ku leetigiisuna waa cadays

Waa bareys laba nooc ah mid waa istaag midna waa caadi fadhi iyo bareeska midabkiisu waa cagaar bluug iyo caddaan bareeska kalena waa guduud buluug iyo madow

Waa gaari isa rogo oo caddaan ah oo cid daadinayo waana gaari weyn waxaa ag taagan nin

Waa dhalinyaro banooni dheelaayo oo koox ah mid gacanta waxuu kuhayaa kubada, waxay wataan dhar oranji ah, seddex nin waxay wataan garamo jaale iyo buumihiisa midna garan iyo buume madow ah ayuu wataa.

Waa waddo laami waxaa maraayo mootooyin mootooyinka midabkooda waa guduud

Gabdho naago ku waa soo taagan meel laami ah waxaa ku jira gabar naagaha waxay wataan dhar isku nuuc ah saako iyo garbosaar oo macows macows ah ymacows iyo saakooyin calanka soomaaliya ka samaysan.

Meeshaan waxaa yaalo qalabka ilmaha yar waa baabuuro iyo baaskiilo, mootooyin, baabuurta yariista oo ilmaha ladhex galiyo oo kusocod bartaan, waxaa ugu soo horeeyo baabuur yar oo gaduud iyo madow ah.

Waa icun oo kala nuuc ah midi lugu bixiyo oo sawaayada oo kale ah, mid shabaq leh oo ilko leh oo godan, midabkoodu waa dahabi, korna waxay kayihiin cadaan iyo madow.

Waa laami waxaa maraayo mooto. mootooyinka waa seddex waxaa kuyaalo masaajid darbi kuwareegsan iyo biro midabkiisu waa cadeys, mootooyin midabkooda waa buluug iyo gaduud.

Aawado cidla ah waxaa maraayo hal askari iyo askari kale oo meel jiro kasoo baxaayo laamaha gadaa heshiis waxaa ku yaalla tallaal oo cagaar ah

Waa kabo ayi nooc ah oo badan oo taako oo dagan oo ayi nooc ah kuwa horay horay loo gashto midabyahoodu waa caday iyo cadaan iyo madow iyo khaxwi

Waxaa ii muuqda bisad midabkeedu yahay jaarna iyo caddaan oo meel taagan oo ay soo fiirineyso

Meeshaan waxaa yaalla fadhi yo miis ka waxaa dhinac ka saaran alaab

Waa muraayad farmaajo ah iyo tabaleedkeeda waa caddaan wuxuu leeyahay shanqaanadood

Nin oo taagan labada gacmo makaroofoon

Waa niman aad u faro badan oo fadhiso meel hool ah oo kufadhiso kuraasman cadaan ah, ninka ugu soo horeeyo uu taagan yahay waxuu wadaa makaroofan waxuu wataa shaati cadaan ah oo riigriigmo leh iyo surwaal madow ah.

Dhalinyaro oo sadaxah een waxey gacnta kuhayan Qaliman Iyoh bugag waxay watan shatiyo midyadoda kala nocah Mid waa bulg Mid waa cades iyo madow midne wa cades

Oo ciid ka qaadayo dhulka carro gaduud ah, wiilku waxuu wataa fanaanad iyo surwaal jeemis buluug ah, gacanta waxuu kuhayaa muubeel oo gaduud iyo madow ah.

Waa meel ay yaalaan daawo waxaa jooga gabdho waxey wataan galoofis madow

Meeshaan waxaa iiga muuqday guryo fara badan waana xaafado waana magaalo waxa ku yaala dabaqyo iyo guryaha yaryar

Waa cagaf xaaqaayo qashin ama geedo midabkeedu waa jaale waxay leedahay lugo waaweyn oo madow ah.

Waa meel maqaayad waxaa ka hor baxaayo geedo qurux badan idinka xaga waana geedo timir ah

Meeshan waa qol iiga muuqda kuraas iyo miis darbiyada way caddaan dhulka waa cadays

Waxaa ii muuqda miis ay saaran yihiin qalab korontada oo batariye ah ay ku jiraan kartoon fiilooyin ayaa ku dhagan

Meeshan waxaa taagan madax weyne waxayna qabaan suudad baluug iyo madow ah

Meeshaan fadhiya niman ka fara badan wataan shaatiyo jaakado cadaan buluugyaalo

Waa hool waxaa isugu imaaday dad fara badan iyo niman inaga iskugu jiro waxa ay ku fadhiyaan kuraas gudoodeen

Meeshan waa carwo waxaa iga muuqda dhar dumar oo fara badan oo saakooyin ah oo saran pomble oo caddaan ah

Waa masaajid leh munaasabado dhaadheer saajidka kor wuxuu ka yahay cadaan korna wuxuu ka yahay dahabi

Meeshaan waa laami waxaa gadaal uga yaaba guri dabaq aada u dheer oo jaalle ah wiil ayaa maraayo

Waa ciidanka dalka soomaaliyeed oo wato dharkooda ciidanka oo cagaar iyo caddaan ah

Col qol ku jiro fadhi li miis miiska galkiisa waa caddaan madow

Shati yuusud midabkiisuna yahay guduud jacketkana yahay madow

Waa arrimaajo waxa ay leedahay miis wax la saarto oo midabkiisu yahay orange armaajo midabkeedu waa qaxwi

Waa xaafado qurux badan oo dabaqyo iyo saraar ah ku yaallo geedad cagaaran oo qurux badan

Mashquul ku taalla qolo la dhisayay radio kale

Waa isbitaal yaalo computer iyo sariirtii lagu jiifanayey

Wajiko waxa ay leedahay armaajo yaqaanado midabkoodii ay caddaan

Waa dhar saaran qaanad ah oo kala nuuc ah buluug, gaduud, cagaar, bingi, cadaan iyo jaale.

Niman badan meel taagan oo meel bannaan taagan waxay wataan nimanka ninka ugu soo horeeyo wuxuu wataa shaati cadaan iyo surwaal madow

Naag oo dubeyso bajiyo iyo bur sambuus waxaa dabka usaaran qaado oo saliid kulul

Laami marayso mootooyin mootada midabkeedu mid waa jaalo midna waa gaduud

Meeshaan waa laami waxaa ii muuqdo bajaaj guduudan oo mareyso waxaa kaloo ii muuqda guryo

Waa wiilal oo bannaan ciyaarayaan mid uu kala gashanaayo mid khamiis uu wato maxay wataan fanaanado cadayda ah

Niman oo badan nimankaasoo hore waxaa soo horreeyo ku shaatiwato iyo wakiyaalo iyo suud oo buluug ah

Waa saxan waxaa ku jira buur gar midabkiisa hayjaallo iyo barando ah

Waa katiinad iyo dhago kujiro meel cadaan ah midabkoodu uu yahay dahabi.

Waa miis waxaa saaran saxan waxaa kujiro bariis kujiro saliid, basbaas iyo banbanooni.

Waxaa ii muuqdo laba nin oo wataan dhar midna uu gacanta ku hayo bahal midabkiisa yahay oo ah bahalka heesaha lagu qaado

waa jiko farsamad ku socto

Waa gacan oo cadaan ah saaran cilaan oo buufis ah oo gaduud cidiyahana waxaa u marsan rinji oo madoow ah

Waa gabar waxbaranayso waxay wadataa buugii qalin waxaa farta ugu jiro xidigaar waxay noqotaa dharbiga yahay cadaan iyo cadde xan dulsaaran waa beel

Waa laba wiil oo farsamo yaqaan mid waxa uu wataa fanaanad cadaan fanaanad ayaa waxaanayaan

Waa niman aad u faro badan oo meel kuwada jiro oo aqrisanayo kitaab. Ninka ugu soo horeeyo waxuu aqrinaayaa kitaab waxuu wataa shaati cadeys iyo surwaal cadeys ah.

Waa gsbdho iyo ninaman waxa ugu soo horeeyo sadax gabdho waxay wataan dhar midabkiisu cagaar iyo madoow iyo binki

Meeshaan waa kawaanka malaayga lugu kala iibsado sida badda looga soo qaado, ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa cimaamad iyo shaati madow iyo surwaal.

Waajiko armaajooyin leh jikada waxaa ku jiro suuli midkiisu yahay madow suuliyiin midabkiisuna waa qalin

Waa arday wax la baraayo sawirada ah lagu baraayo dhulka ayay fadhiyaan sabuuradda waxaa taagan arday shaata caddaan ayuu qabaa macalinkana u egtaagan yahay

Geed cali garowe waxaa ku yaalla ah ama guri shan bileed ah

Waa shati mel suran midabkis oow yahay garey io cadan

Waa laami cusub oo hada lasaarayo waxaa taalo cagaf jaale ah oo leh toban lugood.

Dhagax oo saaran kareenka wuxuu ku jiraa oo cagaar ah furkiisana waa madow

Waa hal gabar iyo hal nin oo wata dhar caddaan ah gabadha waxay wadataa xijaab gaduuda

Niman fadhiya meel oo hool ah iyo naago nimanka ninka ugu soo horeeyo wuxuu wataa shati surraal caddees sana cadeen waaye

Waa dhagax saaran dhalo oo ka jira kareen gudubkiisu waa caddeeys dhaladana waa caddaan

Gacan lagu haayo saacad saacada midbkeedu waa madow

Waa boonbalo midabkiisu uu yahay Madow waxaa kujirto katiinad kalarkeedu uu yahay dahabi.

Waa dukaan o loo sameeyay iskafaalooyin aad u fara badan qaanadooyin leh iska faalaha midabkiisana waa jaale

Waa boonbalo waxaa kujiro katiinad. Bonbalaha midabkiisu waa cadaan, katiinada waa dahabi.

Meeshan waxa iga muuqda nin gar dheer oo u eg g kooxda al-shabaab oo ciidamada xiran

Waa kawaanka malayga waxaa dubo niman iyo naago waxaa ugu soo horeeyo naag wadato inshashareer madow iyo xijaab cadiin

Waa carwo dhar lugu gado saakooyin kale nuuc ah sida basali, fiyool, bingi Iyo buluug.

Meeshaan waxaa saaran shaatiyo laalaaban oo seddex xabo ah midabkoodu waa cadaan, garee iyo gaduud iyo madow iskugu jiro.

Waa sawir ku sawiran bush iyo naag saaran gaari dameer saldhigyada iyo dul

Waa bongo leh ay ku jiraan france iyo deg deggo mombala midabkiisa oo buluu baaraantiin waa dahabi

Laakiin ama bar saad u taqaanaynba ku yaallo agaari hoostot

Masjid ama dugsi ay ku jiraan laba nin iyo gabar yar gabadheerto waxay wadataa macroofan iyo dhar madow

Waa masaajid waxaa fadhiyo niman aad u faro badan oo dhalinyaro ah waxaa dhex yaalo kaamiro. Ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa cimaamad iyo koofi cadaan ah.

Waa hool waa fadhiya gabdho farabadan waxa ay ku fadhiyaan kuraas fadhi oo cadaan ah waxay wataan xijaabo iyo taroxado

Waa askarta ciidanka dalka soomaaliyeed waxay wataan dareyskii tootaha ahaa midabkiisana waa caddeeys caddees iyo

Waa jaajar ay rafoon dhinac ka ah jajar ayrafoon, dhinacna waxuu kayahay afbalaar.

Qol kujiro fadhi iyo kobashiin iyo miis oo cadaan ah

Niman aad u fara badan oo meel fadhiyo ku fadhiyo kuraas oo guduudan ninka ugu soo horeeyo wuxuu wataa shaati cadaan iyo surwaal cadaan

Waajigo oo meesha alaabta lagu dhaqaayay ah qaanadooyin leh

Pambale ugu jiro shaati shaatiga midabkiisuna waa gaduud laalaaban oo gacmo dheer ah guluusmiintiisana waa caddaan

Waa dhalinyaro dheelayso banooni waxay kudhex jiraan garoonkooda waxay wataan dhar cagaar iyo dhar gaduudan iyo fanaanad bingi ah.

Waa labo sariirood oo kala nuuc ah waa nafar iyo rubac iyo nafar iyo bar.

Waxaa ii muuqda wife hormuud oo midabkiisa haye caddaan waxaa ku sawiran hormuud waana wafi

Niman fadhiyo masaajid oo akhrisanayaan kutub ninka uu soo horreeyay wuxuu wataa khamiis buluug iyo koofi cad

Nin taagan wata wuxuu gacanta ku hayaa makaroofan wuxuu wataa ok yaallo wuxuu wataa suud caddees iyo shati cadaan ah

Oo mashquul xileed tuundi taasoo lagu qabiisto oo leh waje cadaado

Meeshaan waa xafiis ha iga muuqdo meel ay gabdho fadhiyaan gabdhan ay yihiin dhakhaatiir koodana la daaweynaayo kuwana afka u xiranyahay maaskaro

Waa masaajid dhismo ku socdo manaaradiisa way dheer tahay waxaana ku socda dhismo

Waa niman aad ufara badan io halnag ninka usohoreyo waxow wata suud io shaati cadan ah sudkan waa qaxwi

Waa hal nin iyo hal naag naagta waxay wadataa hiddiyo dhaqan cagaar ah fanaanad jaalle ah tarxad jaal ninkan wuxuu wataa shaati cadaan macawis caddaan iyo cimaamad

Waxaa ii muuqda gacan waxa ay haysaa shaq shaqo bur ayay ku shaqaysaa midabkiisii hay-addahaan

Waxaa ii muuqda iska faallo ay saaran yihiin wejiyo la iibinayo oo caddaan ah iyo xijaabo

Waa qol ku jiro fadhi iyo miiska qadada miiska qadar midabkiisu waa caddeen fadhigana waa cagaar iyo qaxwi

Waa dhagax ay saaran yihiin barafuuno barafuunad midabkoodu waa cadaan cadays modow

Waa meel caafimaad waxaa ii muuqda laba wiil midna uu gacanta ugu duuban tahay midna uu shaati qabo

Waa meel saaran qamiisyo kale duwan sida madow, garee, bingi iyo cadaan.

Meel lagu iibiyo roogyada midabkoodu waa caddaan caddees iyo guduud rinje ah

Waa sariir madow waxaa saaran joodari sariirta waa madow geesaa waxaa ka yaalo labo diin go ayaa saaran

Waa fanaanad iyo surwaal surweelka waa dheer fanaanadana waa garab gaab midabkana waa madow

Waa fadhi iyo miiskiisa. Fadhiga midabkiisu waa cadeys miiska midabkiisu waa qaxwi.

Waa guryo jajabsan oo qadiimi ah midabkiisu waa cagaar.

Boonbalo oo kujiran kartiinad iyo faranti ama jijimo boombalaha midabkiisu waa madoow katiinada midabkeedu waa cadaan

Waa make-up ayi nuuc ah madow, bingi iyo gaduud oo kuwa wajiga lugu sameynaayey ah.

Waa dhagdhago saaran meel cadaan ah dhagdhag midab kooduna waa dahbi

Waa facewasgkii lagu dhaqanayo wejiga midabkiisana waa cagaar meeshu wasaaran yahayna waa dhalo

Waa niman dhisaayo laami cusub ninku waxuu wataa shaati iyo surwaal cagaaran iyo kabo buudbuud ah.

Waa qol waxaa yaal fadhifkiisa yahay caddaan baan leenahay miis ayey yaalo ubax cadaaran

Waa niman baranaayo harqaan dharkoodu waa isku mid waxay wataan shaatiyo cadaan ah.

Waa taawooyin madow ah oo suran meel tukaan ah.

Waa niman meel nadiifinayo ninka ugu soo horeeyo wax wata dambiil waxay wataan shati oronjiyo cadaan isku jira oo yar

Waa niman aad u faro badan oo fadhiya meel waxaa agyaalo miis waxaa saaran buugaag, laabtoobyo, qalimaan, ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa shaati cadaan ah iyo surwaal madow ah.

Waa sariir waxaa saaran go iyo midabkoodi yahay buluug iyo cadaan laba kun medina ayaa geesaha taalo

Waa caro lagu iibiyo saxnaanka caddaanka iyo booqolyaha caddaanka loogu talagalay maqaayadaha

Camerooyin ayuu noocaas oo kale kala duwan midab noo caddaan midabna waa cagaar

Meeshaan waa dabaq wayn oo laga dhisay meel wado ah hortiisa waxaa yaalo qashin.

Waa meel lagu iibiyo shukkolaatooyinka iyo buskudka

Laami oo mareyso baabuur waaweyn baabuur midabkiisa ah haddaan

Waa subar market waxaa ii muuqda shabaab uu ku jiro midabkeedu yahay caddaan

Sariirtaan waa sariirta bukaanka lagu riday waxaa saaran nin saraarta midabkooda waa caddaan wuxuuna isbitaalo sarraa loo tagay

Meeshaan waa meel maqaayad ah oo qurux badan oo jaale ah roogaga fidsana waa cagaar waxaa kuyaalo geed cagaaran.

Waa sariir nafreyn ah noqda diinkeeda wuu cad yahay

Waa armaajada loogu talagalay macuunta yar yar oo cadaan oo yariis ah midabkeeduna waa cadays waana muraayad

Waa kuraas iyo miisaas midabkoodi yahay cadays

Waa baaquli dhexdiisu guuduu tahy banaankiisuna yahay

Niman iyo naago waxa u soo horrayn naag waxay wadataa abaayad gaduud ahayd iyo cad caddaan ah iyo roseto ayaa umarsan

Waa nin gacanta kuhaayo makaroofan badan feerahana ogadhagan, wato ookiyaalo, koofiyad iyo qamiis buluug ah iyo shaal cadaan ah.

Waa burshad kala nuuc ah laboxabo oo karton ah mid waa qalin mid fiyol mid cagar mid baluug io qaxwo

Waa niman iyo naago oo durbaan garaacaayo naagaha waxay wataan garbasaaro iyo saakooyin macawis ah, nimanku waxay wataan shaatiyo iyo surwaalo caadi ah, ninka durbaanka garaacayo waxuu wataa fanaanad buluug ah.

Waa meel garoon cagaar ah waxaa taagan niman mid wuxuu wata fanaanad jala ah mid fanaanada buluug cagaar

Waa hool waxaa fadhiya dad farabadan oo niman iyo naaga ah waxa ay ku fadhiyaan kuraas guduudan suudi ayay wataan cabaado taraxado

Meeshaan waxaa iiga muuqda fanaanad dul saaran miis waa midafkeedu yahay buluu miiska midabkiisa waa caddaan

Waa nin dul taagan arday ardayga wuxuu qabaa saaka cadaan ah ninkana wuxuu qabaa fanaanad miilkii yahay gaalo madow iyo dhammaad

Waa gabdho iyo niman waana boolis waxay xiranyihiin dhar boolis cadaan koofyo buluug makrafoona iyo ku haysayaan magace

Meel maqaaxid ah waxaa yaalo kuraas iyo miisas

Meeshaan waxaa iga muuqda nin midabkiis yahay baroon shaatiqa waxaa ka dambeeyo nin kale

Waa nin kufadhiyo kursi wato ookiyaalo, garabaati, suud, shaati cadaan ah. Suudka waa garee garabaatigu waa jaale, ookiyaalo cadaan ah.

Waa muubeel iyo kartoonkiisa. Muubeelka midabkiisu mudi kartoonku waa cadaan wayna badan yihiin.

Waa kabo jambal oo saaran kartoonkeeda oo madow oo kor ogadhagan bir qalin ah.

Meeshaan waxaa iiga muuqda nin farsamo yaqaan oo al waax samaynayo oo guri dhisayo

Waa laami waxaa ii muuqda laba cagaf cagaf oo waddada dhisaayo midda ay tahay jaalle midna madow nin ayaa ag taagan iyo nin kaleeto

Waa niman ee naago naagta ugu soo horreysa waxay wadataa dhowkiyaalo iyo dhar madow

Waa boonbalo ugu jirto faraanti jijin katiinad boonbalaha midabkiisu madow midabka jijinta faraantiga katiibad dhagdhaghan waa dahbi

Meeshaan waa iskool waxaa fadhiyay arday cali wataan shaatiishati iyo caddaan casir iyo qorayaan

Waa masaajid oo niman dhex taagan yihiin oo ay kutukanaayaan, waxay wataan wado qamiisyo hal nin ayaa wato fanaanad iyo macawis.

Waa hal nin oo kufadhiyo kursi waxuu wataa qamiis iyo cimaamad, ookiyaalo midabkoodu waa gaduud iyo jaale ah , qamiisku waa cadaan, ookiyaaluhu waa madow.

Waa musqul waxay leedahay tuuji iyo kan wajiga lugu dhaqdo, musqusha midabkeedu waa garee, tuujigu waa cadaan.

Waa arday ku jirto fasalkooda waxay wataan dhar midabkoodu yahay baluug iyo jaalo waxayna qorayaan warqad

Waa labo nin oo kufadhiso kursi mid waxuu wataa koofi iyo ookiyaalo, shaati. Midna waxuu wataa suud iyo shaati buluug iyo cadaan oo riigriigmo ah iyo suud gariije ah.

Waa gabdho caafimaad baranayaan mid ay wadato xijaab galmudug mid xijaab caddaan oo dureyso

Waa naag waxay qabtaa dhar madow iyo caddaan ah waxaana ka dambeeyey geed qoraalna geeska ayuu ka jiraa

Waa saxan cadaan ah waxaa kujiro maraq jaale ah oo hilib ah waxaa kujiro barbanooni iyo karooto yar, qajaar, yaanyo simisaam iyo afakaadho.

Jiko losameyay armajoyin midabkedu yahay qaxwi jikada darbiged waa garey

Waa gabar baraneyso harqaan waxay wataan ookiyaalo, maas madow ah, taraaxad madow ah iyo obin waxay toleysaa maro oo cadaan ah.

Waa lami waxaa maraayo bajaaj guduud ah waxaa soo socda gaari leer u daaran yahay

Waa cayaartooy kujirto garoonkooda waxay wataan dhar isku nuuc ah fanaanad cagaar ah iyo buumihiisa, sigisaamo cagaar ah, midna waxuu wataa maaliyad cadaan iyo surwaal cadaan iyo sigisaamo cadaan ah.

Waa niman badan oo meel fadhiyo iyo hal gabar. Nimanka waxaa miiska u saaran biyo caafi iyo laabtoobyo iyo buugaag. Ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa ookiyaalo, saacad madow iyo shaati cadaan ah.

Dukaan yaala caleen caleenta waa mida shaax gartoonka ku kala jirta midna waa cadan midna wacadaan

Waa meel bannaan waxaa iskugu imaaday gabdho iyo maamooyin waaweyn oo fara badan waxa ay kor u taagan in calanka soomaaliyaWaa meel bannaan waxaa iskugu imaaday gabdho iyo maamooyin waaweyn oo fara badan waxa ay kor u taagan in calanka soomaaliya

Waa cagaf cagaf marayso laamiga waxaa kuyaalo geed talaal, cagaf cagaf tu waa jaale lugaheedu waa madow.

Waa niman iyo naago meel fadhiyo waxaa ugu soo horeyso maamo wadato ookiyaalo xijaab iyo masarkiisa oo buluug maari ah.

Jiko ku jirto filinjiyeer iyo shuuli filinjiyeerka midabkeedu waa madow shuuliga midabkiisu waa madow waxayna leedahay lix dagan

Meeshaan waa meel laami waxaa ku yaalo aargo wareeg ah waxaa maraayo gaari weysadeen bajaaj waana suuq

Waa niman aad u faro badan oo fadhiyo masaajid kan ugu soo horeeyo waa wiil yar waxuu wataa fanaanad cadaan iyo surwaal jeemis buluug ah.

Waa niman iyo naago dhiganaayo xadlad, nimanka waxaa horyaalo muubeel iyo laabtoob, muubeel iyo buugaag, caag caafi ah oo qalin ah waxay wataan shaatiyo cadaan ah iyo koofiyo cadaan ah.

Waxaa ii muuqda gabdho harqaan talaayo harqaanka waa madow iyo oranji gabdhaha madaxoodawaa madow

Waa maro basali guduud ah bibiyo saran joog kabo oo jambal ah midabkoodana waa qaxwi

Waa musqul leh tuuji iyo kan wajiga lugu dhaqdo. Tuujiga iyo kan wajiga lugu dhaqdo waa cadaan, musqusha waa cadaan.

Saxaafadiya niman yaa naag nimanka waxaa gaalo mara buluug ah oo saaran calanka soomaaliyaSaxaafadiya niman yaa naag nimanka waxaa gaalo mara buluug ah oo saaran calanka soomaaliya wax yar oo cagaaran

Waa naago aad u faro badan oo meel fadhiyo oo gacanta kuhaayo calanka soomaaliya. Naagta ugu soohoreyso waxay wadataa xijaab oo baati bacwayne ah oo garee iyo cadaan ah iyo shaash buluug ah wadato.

Waa cagan iyo lugo saaran cilaan cilaanka waa cilaan buufis lugaha waa luga oo cadaan ah buufifka waa buufis madow ah

Meeshaan waxaa ku yaalla guryo dudinsan oo duqoobey iyo laami madow waxaa maraayo qof ka bada n dhar madow wata

Qadooyin alwaax ah oo logu tala galay in wax lagu dalaco

Labo xabo oo jijin ah kalarkode waa dahbi io weed yar kujiro mel banan oo yala labad xabo

Waa kartoon oo cadaan ah qoraalkiisa waa madow iyo oranji iskugu jiro waxaa kujiro boomaato kareem ah waa cadaan riigriigmo yar oranji ah ayaa kujiro miis ayay dulsaaran tahay.

Waa masaajid fadhiyaan niman fara badan ay wataan qamiisyo iyo cimaamado

Weel yar oo kujiro suus oo gaduud ah iyo baradho iyo hilib isku jiro, sidoo kale meeshaan waxaa yaalo malaay, rooti, waxay saaran yihiin seesar ama sakbad.

Waa seddex nin oo ku qubaysanaayo badda iyo dhawr dooman oo badda kujiro, midabkeedu waa buluug dabaqyo ayaa ku agyaalo oo dhisan iyo masaajid.

Wax maka taqaanaa cilmiga juqraafi system ay ku qoran tahay ayaa meeshan yaalo geeska kalana waxooga sawiran nin laptop gacanta ku hayo laptopkana uu daaran yahay shaashadiisana waa caddaan

Waa mashiin lugu talagalay shaax, nin waxuu wataa marada wasaqda la iskaga ilaalinayay, jeeg ayuu wataa, mkiinada ayuu shaax kusameynaa.

Waa salax oo dagmada waa bari ah labo koox ayaa kujirto garoonka. Labada koox sigisaantooda waa oranji dharkoodana waa cagaar oo biyo biyo ah dharka kale ay wataan waa gaduud.

toddobo oo nin ah siddax oo naag ah.hal nin wuu taagan yahay wuxuu qeybinayaa warqad sidoo kale dadka qallinkooda iyo warqadooda iyo miiskoodii ayaa hor yaala miiska midabkiisana waa baroon ninka igu Soo suteyana wuxuu wataa dhar uu midabkiisa uu yahay cadaan.

Waa armaajo midabkeedu uu yahay kafay oo riigmo cadaan ah kujiro, armaajada dhexdeeda waxaa kujiro kartooman cadaan ah, waxay leedahay qaanado siddeed xabo ah, darbiga waxaa kudhagan daare damiye oo layrka ah.

Waa laba gacan oo cilaan amarsanyahay waana gacan dumar

Waa meel waddo oo farqi dillaacay niman ayaa joogo guryo ayaan ka aaminsan

Waa qol waxaa ka ifaayo leer caddaan ah darbiyada waa jaallo dhulka waa caddaan

Meeshaan waa tukaan weyn waxaa yaalo alaabo fara badan sida cabitaanno daawooyin iyo kuwa kale oo fara badan